Meshan waxaa yaalo labo cabitaan waxey kukale jiraan garaafa yaasha waa wey cabitaanada lagu qaso mama lagu keydiyo cabitanka midibkiisu waaqare iyo canbe waxaa yaalo Strood agtiisa

Hal sariir iyo barkin sariirta midabkeedu waa cadaan waxaana agyaalo miis. Miis kana waxaa korsaaran bahasha gacanta lamarsado iyo galoofis iyo kartoon cadaan ah iyo dhalo oo geeska yaala.

Mashan waa tagan shan gabdhod dharka eey watan waa madow iyo madow kale iyo madow kale iyo madow kale iyo qahwi waxey gacant kuhayan magarofan kalar kisi yahay waa madow iyo cadan

Miis oo saaran yihiin bakeriyal cad cadaan ah iyo say shar sidookale waxa uu wataa jalmad oo tarmuus ah oo yariis ah iyo bakeeri cadaan ah oo uu kujiro midab oronge ah sidookale waxaa xaga danbe kamuuqdo jalmado badan

Makiinada baaristaha halnin waxa uuna samaynayaa shaah sidookale mishiinka waa uu daranyahay agtiisana waxaa yaalo aalaabo badan

Meshan waxaa yaalo qasaalad iyo moqreef iyo firinjeer iyomuraaxad iyo mufarja dhuka lagu tirtiraayo io tarmuus waa dilivari baabuur cagaaran iyo mooto iskujiro

Adeeg sogiisu waa mid fudod aman ah dagdagha waa kaar lanyard bangi midabkiisuna waa juklat iyo wat ayauu kakoobanyhy

Mashan waa yalo mis oo sadax dabaq ah wax saran tarmus oo shah ah kalr kode waa madow iyo dahabi iyo baluug iyo qahwi iyo cades iyo cadan iyo dahabi

Meeshu waa meel banaan oo fadhi ah waxaana dulsaaran dhoob oo uu kujir cadaan dhexdiisana waxaa kujiro dhooqo madoow eh sidookale ubaxana waa u bax cagaaran fiyooro badanna wato

Sadex bafey ay ku jiraan raashin rashsinka midabkiisa mid waa beer beerkana waxaa uu kusi dansanyahay barbanooni iyo basal iyo yaanyo siisan saxanka kalena waa hilib shiidan oo kalaanlkal oo qudaar ku jirto kan kale waa barandho oo shiilan oo duban